Tini la'neemo misile leellishanohu mannu babaxxino garinni lekkate wodhano silipireti tene silipere horonsinannihu lekka gufichunni gawajantanokki gede agaritano gede lekate wodhinanni

Rosaanonna rosiaisncho tene misilera laneemonteni gede rosiisanchu rosaano rosiisani kifilete giddo noo gede huwanteemoha ikkana maa rosisani no yiniro rosanote egeno.

mittu biifanno kinchi aanna mittu mankichi afamano kunni maankichi horo aanoha ikanna konno maankichono sagalle itate horonsi'nanni lawishshaho ganfo'oo lawinore qanse adhi'ne itate ka'lanno.

tenne basera mannu heeshshosi woyyeessate yee daddalo dadda'lannoha ikkanna, kuni daddalu dani maatiro afootto? konne bayicho me'u dani uduunnichi no?

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultannori kuni manni anga sicco amade doysame photo ka'anni noota kultanno

manchu angasira amade anpuulle caabbichu wolqa haadhe xawaabba uyiitannota albita birciqqotenni lonsoonnita amade noota anfannita leellishanni noota anfanni yaate .

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltanno mannu hiikka dodanni nooikka

Hijaara hijaaraho yaa mittu manchi umisi heerateno ikko babbaxxitino uurrinshara owaante aanno gede assine loonse worranniha konne hijaaraho yine woshshinanni

tini xumamaashine leellishshanno maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori lowonta biiffinota illete baxissanno misile ikkase xawisse kultanno.

Mini saada uyiitanno horo maat insa giddoni afantano addi addi sagale uyiitanno horo maati konne darga manchu maricho loosani leelanno

Kunni mannu anigate ogima horonisire loosanno shakkili uduune ikkana kowichonno bunu jawwani, mixxasho, xilittu, giiratte maniddajji noo middadonisaninno shunikkurittuna qaara leelitanno kasaleno noo

Kunni qooxeesi quchumu qooxeessa ikanna konni qooxeesira Manu dilgosira haranni noo manninna addi addi looso loosiranni noo manni bae leelanni no.

Kunne darga leelano uduunicho addi addi hayyo woy ogimma horoonsine loonsooho isi leelanno base seekine qorophi ba'anokki gede addi addi gariini agara hasiisanno

dancha gede bolokeettetenni huxxine lonsoonni huxxi mule hayeesso nootanna giddoonni higge minna danchu garinni lonsoonniti noota nafannite yaate insano jawate

kuri wedelli babbaxcitinota puulete godo'le godo'litanni afantanno oosoti. kuri ooso godo'litanni afantanno godo'le booharate lowo horo uyitannota ikkitanna hattonni lowo gawajjo noose.

mininna biirote uduunni giddo mitto ikkinori gonxannihu daallasunna hattono addi addi uduunne wodhinanniti saaxine kiirose duucha ikkitinoti nootanna alguno biifado ikkinota anfanniho yaate

ama'notte minni seekine kinchunni uulani hananffe ka'neentinni minoonha ikasi iletenni cala la'ne affa dandiinanni kunni minnino huucattote minne yaamamatenni afamanno

tini misile lowo geeshsha biiffannota ikkite addi addi akata amadde nooti leeltannoe tini maati yiniro doogo labbannoti iimira hige fulate kaa'litanno yaate

Maahoyyena Eebbiso karsitanni Hanqono siittaho Maahoyyena Eebbiso karsitanni Hanqono Hanqono karsitanni Eebbiso Maahoyyena siittaho hayisso Beeddakko kayinni iillannose middine tuggensaxa !

Kuni lelano maxaffi fichchee canibaallalalita gidose borressinnonita ikitana koni maxaffi lowonitani nabbanibiro sidaamu gido jawa rossicho amadinoha ikana fichcheeno yaa dirru sorri ayanati.

Konne darga leelanno addi addi biifnse loonsoonihu addi addi uduunichi aano kaa'lo maati insa udirre leelanno uduuni marichini loosaminoho insa noo qooxeesi hiitoho

mannu addi addi uduunne loosannohu giddo mittu angate ogimmanni loonsannihu siwiilu loosooti koyeeno qotto akaafu meesane hattono woluri noore anfanni yaate

Rosaano yuniveristenniti ikkitto koleejjeniti ikkitto hatto woriidi rosi minna giddoni rosano rosaano badhete borsansa bayidhe mimmitto amade mitteenni doogono ronsanni baseno hadhano.

meyaati albi kadonni fulte labballunni ledo taalo qoossonsa agaranteenna miinju dhuka kalaqi’ranno gedenna mine, dagate giddo hattono gobbate hajo giddo labballu ledo taalo dhaad- dote beeqqaasinenna horo afi’rannore assate yaa dandiineemmo.

Nabbawate Albiidi Huwato Seennunna labballu taalo beeqqitanno gede daqiiqa assi Loossinnanni Doogote Hobbaate nabbawankera Gafa albaanni aante noo misillate amadore miilla ne ledo hasaabbe.

Massanni noo mannaati? Ofolle noo manni goowaho suxxinori maati? Badheenni kolishshoricho anga amadde uurritinori massitanni nooreeti? Mannunnihu loosinsa qeechi maati?

Muro uyiitanno horo maati murote giddo leeltanno addi addi baadi xaaga uyiitanno horo maati ise worre heenooni base hotoote quni qooxesi hitoooho

Jawu ilaali aana duuchu dani Haqqe, mu'ro haayissonna babbaxxitino mu'ro lowontanni biiffe leeltanno: Iso calla di ikkino ilaalaho badheenni hige gordu leellanno lowontanni biifanno garinni leellanno.

sidaamu ooso wedelli gamba mittimmatenni yite budu uduunne anga amadde noooti leltanni nooe lowo geeshsha albiido hisatte no insa lamunku uurinshsha biiffanno

Kunni shottate yinanni aggatto giddo mittoho. kunnino hayixxuni loonisaniho sumasinno qullawa giyoriggisi biira yiinaniho badhesininno dirrafitte yinnanniti uuritte noota la'emma

jawa doogo aana batinyu kaameeli haranna badheenni hige jawu manni noowa mittu beetti angate gaare xiiwanni aanaho waajjoricho hogowe haranni no yaate

Tenne haqete albaanni leelanohu maati? Tinni jajaba haqe diro jawa ikase leelishanoha ikanna tinne haqe su'mi maati? Tenne haqete horose maati?

Kuni ADDIS ABABU quchumi gaashootu rosu borro mini biirooti. Koni malaati horosi ADDIS ABABu Quchumi rosu borro mine xawiisate kalano

Qaallate Egenno Qaallate Fixoomma nooha weesenniha qaallate fiixooma lawishshaho lame qaale kulle agurroonniha ki ne daftari nera galchidhine wonshitine borreesse.

Tini biifanotina ilete la'ate waajishanoti misile lelishanohu mite mite progirame heedhuro biifinisena baxisano garini qixesinanireti yaate kurino jilu gederira loonisonite

Haanja mu'ro, hawaasi quchumu giddo uurrino uurrino sidaamu sumuda, ortodokisete amma'no harunsaano taawootu base woy magansi'nanni minenna giddo giddo kolishidhe leeltanno asipaalte woy kolishsho doogooti.

Sasu manni goowaho mittu dani hocco xaaxidhe woy suxxite miittu oso'lanni mittu muushshi yaanninna mittu kolossi yee footo ka'ate uurrino manna.

Aanteteno coy fooliishsho Seennunna labballu taalo beeqqo kaimira noo su muuwa woronsaanni assitanno gede assinsa xuruurre Aanteteno coy fooliishsho Aanteteno.

Itophiyu Malaatu Afii Roso Rosiishsha Lame Aante noo xa’muwara dawaro gara ikkituro adda gara ikka hoogguro kapho yitinanni Itophiyu malaatu afiinni dawarre.

addinta seesinse loonse worrooonita bohaarshu base mannu hasiri yannara mare e"E bohaarara worroonnite duucha minna hakko nootannna awawunna haanju latishshi no

Konne darga leeltanno addi addi garinni aduqu agaraano uyiitanno horo maati aduwu agaraano mitte gobbara heerannose baxili mageeshiho insa leelatanno base hitoote

gobbate giddo duuchu qoqqowi nooha ikkana kowiicho mitto qoqqowo riqiwannohu siccu noowa iimasino gaalu footo kayiinse duumo haanjanna waajjo baqqala kuuli no

Kaase godo'linanni xawo ikkanna godo'le hanafantara uurre no mannaati. Mite godo'laano dulla amadde noona godo'le dulluyite lawinoe. mannuno kiiro lowoha.

tini aleni leltano misile maati yinumoro kaalte no hayiso giddo lamu dobichi alba minittuwa hiige gadhe noo. insara aleni hige haaqicho noo.

Sayinete aana nooti sagalete. Sagalete su'ma buurisamete yinanni. waajjo dana afidhinoti sayinete. sayinete woroonni nooha xarapheezzaho yinnani. buurisamete aana nooti manchu angaati. buurisame yaa sidaamu dagara budu sagaleeti.

konni qooxeessira sasu manni nooha ikkanna, kuni mannino muro kayiisanni nooha ikkanna, umonsanno musiliime usudhitanno fooxinni usudhite noo mannaati, kuriu giddoonnino lamu mannooti uurrite no.

Tenne misile aana noore borrotenni xawisummoha ikirro kunni aane noore leelishano. Hakunno tinni misile fiqir isike meqaabiri yaanoha hadisi alemayehu boreessinno maxaafa xawissanno.

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate

Sidaamu daganna budesi yaanno maxaafi iima lamu manni footo worreenna noowa beetto umo budu garinni amaxxitino badheenni hige minunna weese no

kowiicho aleenni misilete aana noori maati yine titire kulliro babaxino dani woy kuuli nooti biiffanno misile leeltanni nooe anera tino sidaancho qaaqqo goowaho diigga duu'nitinote tini

Kunni rosaano roso xiinxaabano dargaati. Rosu mine masitanno doogo seesalichu kinchinni loonsoonnite. Tenne doogora qacete biinfilu muro awawa kaansoonni. Rosaano rosano walchi albaanni uurite no.

duucha baankete uurrinsha noote giddo abisiniya baanke sumuda borrotenni ledo worre kullanni hee'noonnihanna amaarunna ingilizete afiinni borreessinoonni yaate danchate .

Tinni suuqe manni addi addi uduunicho dada'lanota ikitanna tenne suuqera wore hiranni hee'noonnihu maati? Suuqete albaanni uure angate maa amade no?

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro mannu xillu giddo lowohu duunna uure noohu leellanno

tenne basera may owaante afi'nanni baseeti? hiitto dani minna noowaati? hiitto dani uduunnicho loonsanniwaati? konne bayicho mannu noonso dino? maa assanni no?

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori kowiicho yooyo yitanno borro konni egenshshiishi aana nooota laoommo

Mittu dani uduunne uddidhino meeyanna labbay ooso mitte kifile giddo dirunni uurrite, mitu oso'litanni mitu muushshi yitanni angansanni birciqqote xalala waa amadde uurritinowaati.

Xa tenne missile aana worroonniri buunxe la'nanni woyiite leellishshanni noori ninkera babbaxitinore babbaxxino kuulinni loonsoonniire faarsote huuro aatenna macciishshamme kalaqate kaa'liyanno huurote uduunne xawissanno.

Manchu mayii giddo nooho? Massanni nooha lawannohe? Amaaru afiinni isira woroo qolle borreessinoyi borro mayiitate? Sidaamu afiira qolte borreessite dandaatto?

laalo yineemmore dana baala konne bayiicho duunne worre hee'noonniha ikkanna, muuze, awukaato, paapaayu, mango hattono burtukane leeltanno yaate kowiicho .

Maxaafa booreesinnannihu badheenni dagano ilamare Ike sai nore leelishatenna hattono xage seekite afate horo aanno. Kunni maxaafi kayinni hawaasi quchumi woganna turiziime xawisano.

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota bunxana qoleno lame yaate

Qaallate Xiinxallo rosi hunda rosaano haaro woy nabbawate mitiinsitanno qaalla qaallate afantanno shiimmaadda kifillanna kuri nabbanbanni gara rossanno Qaallate Xiinxallo.

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota bunxana qoleno lame yaate?

roso, tenne basera rosaano rosonsa rossanni heedhe mereeroho rosiisaanchu xa'mo xa'meennansa dawaro qolate anga kayiise noore ikkanna, kuriu giddoonnino mitte jawa ama giddonsa anga kayiise no.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltanno duumiri maala lawannori maati yiniro timaatime woy jelaate lawanno

Konne darga mannu ganba yee addi addi garini oggimate looso loosani leelanni noo base mamiichooti kuni manni maricho horoosire loosani leelanno

Shiima manna calla hogowannohu mini kameela lawannohu waajjo kuula afirinohu doogote qaccera noota badhesiinni hige haanjurinna duuchuri noowa ikkasi anfanniho yaate

Hiittoo mannaati? Maa assannni noo mannaati? Hiittoo uduunne uddire noo mannaati? Angansanni maa amade noo mannaati? Labbaayhu me"eho? Meeyaatina? Baalunku manni uddirino uddano mitto danaatinso baxxitinno?

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

Xa tini missile xawissanni noohu ninkera kolishsho buuro aanaho dunneenna culu culu yitinota sidaamu dagara budu uduunnichxho ikkitinota buurisamo waasa amadde noota baattote aana worroonnita xilte xawissanno.

Danchate kayinni konni Dawaro lawishshi garinni aante noore loosse Danchate kayinni konni Dawaro lawishshi garinni aante Danchate kayinni konni Dawaro.

muziiqu uduunni giddo mitte ikkitinoti roore yannara faarso ikko sirba dukkisate horonsi'nanniti su'mase kiboordete yinanniti dancha gede biiffannoti haaro no

Biiffanohuna ilette baxisanohu Kuni hawaassi quchummati baxxisanno darrarichino noo sidaamu moottichi wolide amanueli dubbalehu missileno noo middadonni biifano hiijjarrubbano noo

Kunni kaameeli bushino doogo loosanoha ikanna mannaho aleenni higino looso shotunni loosanotenna mite doogo loosano woyete rahotenni gudate lowo ranke noosete.

Muronna laalo muronna laalote yineemmoti mite gumase mite kayinni rumushshose intanniti laalo heedhanno konnira muronna laalo seekkine halashshine kaasa hasiissanno

Sagalete woyi bunu mine saglete mine yaa mannu hudirinohu mare womaashu noosiha ikiro sagalete minira mare hidhe itano yaate yinani.

Haanjunna duumu karsaminohu maati? Haanjarenna duumore aana worroonnirichi maati danasino hiittooho? Maaho kaa'lannoreeti? Mannahonso saadate roore horo afirino? Mannu loosinohonso kalaqammunni afi'nanniho?

wow baxisanno godo'le giddo mitte teakwondo yinanniti ispoortete danaati yaate, tenne ispoorte kaimiseno wodiidi koriyiinni dagginote yaate. alba koriyu gobbara nugusu beetti callu rosanno ispoortete danaati yaate.

tenne basera hiitto haqqe nooha lawannohe? biiffannotenso dibiiffannote? hiitto doogo no konne bayicho? arrishhso noonso gommichu nooha lawannohe? albaanni hige marichi no?

Kunni seenni hiitee ama'no harunsanno? Qoleno kunni seenni angansa maa amaxite no? Insa mumoho wodhe noohu maati? Badhensaanni noori maati?

Tinni quchumu qooxeesira kayinsoonni muro ikitanna tenne muro mannu sagalimate horoonsiranota ikitanna isera albaanni hige galanni minnanna doogo nooti leeltano.

Hakkunni gedensaanni Ficheete hashsha Xaphi assate Sidaamu wedelli godo lanno hurbaate ite kae goxanno woyte angate godo le mereero horenna faaro usudhanno.

lame sayiinera duunne worrooniti waajjonna duume noowa intanni sagale dancha gede assine mule mule worre hee'noonni yaate badheenni woluri no

kuni dadalloho duuchu dani dadali leelanni nooe anera kuri giddonni umoho riqqinanniri bisoho horoonsi'nanniri duuname nooti leltannoe anera dargu superi marikeeteno lawanno

Waajjo dana afirino uduunne woyi bisoho buudhinannire wodhate horonsi'nanni uurrinshate saaxine ikkitanna aanahono sasuri no lamuri kolishshuna haanju aleee mitturi woroo hige no

Babaxxittinno daninni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori isi maattiya yinummoro bolokeetetenni huxxinoonni huxxi gidoonni seedu minni noo. Kayiinni minnu mayiinnihoro ewelummassi baxxitte dileelittanno.

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

Rosiishsha Lawishshu Borrote Gufo Dodaano gobbate deerrinnino ikko alamete heewisamaano ikkate umo uminsa isilanchimma agadha amanyoote afi ra heewisamaancho ikka uminsanni hexxa insaneete heewote qixxeessanna yanna garunni horonsi rate.

Konne darga addi addi garinni yanaasicho hayyo horoonsine loonsooni addi addi oggimate loosi aano horo maati isi aana buurooni adi addi qalamete dani hiitooho

tini maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori buna xeessanni no manchooti. isi bunu maaho kaa'lanno? horosino maati? iso ayi horoonsiranno?

Tenne kinnaame baattora mereero hige wayi kawanna ka'aa hige kinchu lowohu qoleno gorduno duu'mino arrishshono e'ayi noota labbanno wayii aanino wiliile fultanni no

Umose lowonta biifanno garinni amaxxitino beetto duume uddano uddi're miittu midaadira higge illese haawiissite la'anni suumesenni muushshi yitanni nootinna badheeseenni haanjirinori noowa.

Tinni illete leelitanni nooti intani muuzeti ise fulitanohu gatiniti hakiino sa'eena uyitano horro giddo mitte itatte xaano ise sinu aaninni fance haane...

Addi addi dani meentu uddiranno woy goowaho xaaxiranno sharbuwa hirranniwanna hidhinanni baayicho meentu angansay amade duume sharbe garafanni woy waaga xa'manni leellanowaati.

Babaxxittinno daninni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori isi maattiya yinummoro yanaasincho ikkitte dage nootti waa wodhinne angannitti leelittanno yaatte

Shoole footo mitteenni gamba assine xaadinse worroonniwa ishine hogonbanni kameeli, gaare xiibbanni noo beetto hattono jawu ishini shaete aananna uulla no

Lowohu sagalete minni mannu mare booharannohu lowonta biifino. Tini kagee siinnano worrooniti maala'lissanote! Mineho iimmanni qolle shiimmada kolishu danire sunte biifinsoonni gari!

kowiicho tini biiffanno misile maa labbanno yiniro lowonta dancha gede assine haa'noonni foototi qoxeessuno lowonta danachaho. tini borro egenshshiishu gede assine gannoonniti leeltanni nooe anera

Sidaamu daga yesuusa harunsittanori albaani jawa rosichonna jawa seekko beekkanni qeechase fultanni afantano faarsancho tini muziiqu uduuni giddo mitto gitare amaxite gagasoho no

Gogunni loonsoonni meeyate fanancho duumo kuula buurroonni koaatte, mitte lekkara worante noo koaatte, mitte koaatte angatey amaddatenna leekkate culuunqara buurantino waajjo kuula.

bununna sgalete mini giddo mittu anni qaaqqosi ledo noowa qaaqqo shota agtto woyi lasilaassa agganni nootanna albasiinni sagaleno no yaate

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni qoleno jijaara hanafe heee'nooti leeltanno

qaaqquulle hanqafanna agara saada allaala xuuranna shafa obba gura dikko ha ra uduunne hayishshanna w k l barru fooliishsho aannokki meyate loosi beeqqooti Wole widoonni dagoomu labballo looso la nummoro rooru.

qaalu giddo qoonqote Qeexaa linanni yaanno qaali fano dargira duu rama fichete soorro abbitanno qaalu giddo qoonqote Qeexaa linanni qaalu.

Sidaancho mine, sidaancho mine manu babaxino garinni minanno lawishaho buuyote mine, sheeku mine hattonno sambaleexunni mi'nanno, kuni la'neemohu kayini sheekunni minoniho

Lowo geeshsha bifadonna xuma quchuma ikkinota loonsoonni garinna quchumu umisi ku'lanno. Konni quchumi gidfo aleenni higge sa'inoti du'ma du'ma korrentete siiwubba umisenni biinfille ikkitino.

jawu ijaarira aleenge fulatenna eelaange dirrate kaa'litannota sase dira afidhinota ikkase seekkine la'nanni biiffannonna jawu waaginni looonse jawu hijaarira calla worrannite

Duuchu manni mitteenni mitu ofolleenna mitu uurre footo ka'anni noore lawanno. Kuni manni babbaxitino budunna buduuta ikkitinokki uddanna uddire afamanno.

addinta baxisannoha giwirinnu hayyo garinni horonsi'ne lonsoonniha daraare nooha waajjo awawa afirinoha hattono haanja daro nooha ikkasinna wolere nookkita nafanni

Kuni sicci gobbate malaate leelishanno mitto sicco horoonsinanihu mite gobba wole gobbawiini nande afateeti aansi buurooni qalamenno addi addi malaate leelishanno

sagale duuchu danita ganba assine worrooniwa addi addi garinni hojja worre mito angannire hattono laalote gumma karsine lonse intara worroonni yaate

Kunni babbaxino biinfileho horoonsi'nanni uduune woyi qiwaate ikitanna tenne qiwaate seenu albaho buudhatenna hattono wole darga buudhate horoonsirano biinfilu qiwaateeti.

kuni kameli jawiidi rosu urinsha giddo rosaano kawa ka'a tareesate horoonsi'nanni hodhishati. kuni hodhishi giddosi haamata rosaano tareesanni afamanno kamelati.

Tinni dubu saada widira hige gaamantanote. Tinni saada galtanohu haqete aanna galtanota ikitanna konne kalaqama maganu biifise kalaqino gari lowo geesha baxisanoho

Tini doogo mayiira ruukkasho ikkitinote? Qooxesiserano mayi leellanno? Tini jajjaba haqqeno su'ma maatikka? Qoleno tenne doogora mannu mayiira hoogi jarana?

tenne basera duunne hee'noonni muronna laalote su'ma mayiinanniho? me'u dani laalo no? may horo uytannote? may aana worre hee'noonni? hiitto danite?

Kunni manni ilensa ximbii'le angansa fari ase maa assanni no? Konni manni noo darga mayinne woshinnanni? Konni dargira daano manni hiittooho?

Egenshiishu aano horo maati kuni egenshiishi giddosi amadino horo maati isi aana buurooni qalame uyiitanno horo maati iso worre heenooni base hitoote

Mannu kunni gambaye maa amade goti ase no? Kunni manni sidaamu daga gido afantino annuwanna gashaano ikitanna konni mannira badhensaanni noohu maati?

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota bunxana qoleno lame?

koye dancha gede loonsoonni doogo mayeenni loosantinote? badheseenni noori maati? egenshiishshu maa xawisannoho? addi addi kuula lawanori noohu maati kuli?

Lekkate kaase godo'lera sidaamu kilawe uddano amade leellishanni nooha badhesiinni higge addi addi sumudda noota anfanni beettu uurre no yaate

lowo geesha biifanowanno la'ate halichishanno bayichooti kunni bayichinno taalasho bayicho cala ikikinni tulonna xe'icho afirinnoho mitte beetonno xe'ichu mulle uurite afantanno.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori ofollinanniti duuchu dani footo leeltanni nooe

Tini mango ikkitanna kalaqamunni afi'neemmo muro giddo mittete. iseno manchi beettira lowo horo uyitanno ma horo uyitanno yinummoro danchanna keerancho mannimma afi'neemmo gede kaa'litanno.

Kuni mati yinumoha ikiro hanja murowa afine'mona bifadoricho boroote ana leelanori yaate qoleno hatoti yinemo maati yinumoha ikiro hanja murowa

kuri leelitanno mannoti addi addi mootimate uurinshara loosanno losaasineeti. kuri manni sidaamunita budu uddano qolo uddidhe ayimansa leelishanni afantanno mannotati.

Qoonqote Tuqqo Xaadisa Loonseemmo Looseemma kayinni tenne techo qoonqote tuqqo qoonqote tuqqo mitteenni xaadinse qaale xaadinse qaalla suwise nabbawa suwinse nabbambo.

Tenne misile aana noore borrotenni xawisummoha ikirro kunni aane noore leelishano. Hakunno tinni misile lekkate kaase godo'laancho neyimaari leelishshano misileeti.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danvchate

mininna biirote uduunne ikkinori giddo mitte ikktinota jooke waa xorshirate horonsi'nannita roore yaanna mine heedhannota birciqqote ledo worroonnite yaate .

Tini yanna yannatenni lexxitanni nooti mannu kiiro kalaqamu Ayyarete burquuqama gargadhate woy aana gawajjo iillishshanni leeltanno Tini yanna yannatenni lexxitanni.

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni

beettu mittu goowaho mayeemmasi kultanno borro afidhino baajo wodhe noowa jawu hijaarira hundaho ofolle footo ka'anni nooha anfanniho yaate .

Siccu mite gagara ayimase xawisha ikanna kunni sicci itophiyu gobba gido tigirete qoqqowuha ikasi leelishano. Qoleno kunni sicci danni haanja, waajohonna duumo kuulaati.

Sagale uyiitanno addi addi horo maati konne darga sagale sagalanni leelanno manchi maricho loosanni leelanno isi mule noo mini hiiyooho

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota bunxana qoleno lame

Gatte affinnemo murro giddo kowiicho quniqumaddu shaani kaayinisonihu leellanno konne shaana qaamatto asiratte horonisinnemo. alibbasinni huxxu leellanno badhesenni haqqe leelitanonnike.

Daganna maate annu amanna ooso mitteenni gamba yite mittu dani uddano uddidhe lowo geeshsha ikkite biiffannori leeltanno tini maate baxantannote

qaaqquullu dancha gede dirame uulla duumo kuula karre worroonniwa ofolle nootana iatannore sagale aansaranna toyaatara duuchu manni mare noota anafannite yaate

carrichoho yinanni murooti tini. tenne muroti horosino baadiyyete olliira mannu huxxa huxxirate horonsirannoha ikkanna hakkiichinnino sae lophiha ikkiro badirono ikko kosho loonsanni.

Kuni mati yinumoha ikiro hanja murowa afine'mona bifadoricho ikana isino Kone darga mayi leelanno yinumaro muuze hanannisu timantime gooranna buurtukaane

Afuu Jirte Leellishaanonna Xaadisaano noo lawishsha la inihu gedensaanni aantete borreessantino coy fooliishshuwa nooha fooqa darga uynoonni qaalla giddonni leellishaano woy xaadisaano garunni horonsidhine guutissine borreesse.

Kuni minu lowo geeshsho biifanno qooxeessasino assine huxxinoonni gari lowo geeshsha biifanno giddoonino muro assine kaansoonni gari lowonta tashshi yaanno

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota bunxana qoleno lame

tini maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori leemmichunni loonsoonni akambaalooti horose buddeenaho diphate babbaxxinori ofollannokki gede kaa'litanno.

Kuri leeltannoti babaxitinnore mine ikko wolere mi'ninanni udunnicho hirranni woy daddalanni base ikkitana heeranno uduunnichino siminto, misimare, minixaafe,w.k.l no.mulesi kayin seramikisete mini no.

xaano marro qoltine Ani lubbote hee re ate qarra la a huuro ne macciishshiishshinikkinni dihasi reemma yite dawartu xaano marro.

afantino gashshaanonna annuwu giddo mitto ikkinohu sidaamu miidiyu netiworkera odoote shiqe hedosi xawisanni no albasiinni duuchu mayiiku no badhesiinni wonbare no

Mitte mancho danase biishsha, hojjaseno seeda uddano wo'ma (qamise) uddidhe umise'ra aleenni qolte lamenta angase xaadisse uurrite Lekkate kolishsho koaatte wodhite uurrite leeltanno hattono uddanose dana waajjote bodheseenni kolishsho ikkino'rinna awawu leellanno

Kolishshonna bulla meicho mittu widira hige bululaame baatto aana minu darateenni gare noorinna minunnihu kinchunni usurrooniwi leellaawa mule garino me"eti.

Lamunku ayiddinsara higgu gedensaanni diishshichu doginosita afinokki galashshi qae mare miillasira kulanni Ayidde ya techo halaale coommitanno sagale itummoro diafoommo yii !

Tini waayi giddo afantannoti su'maseno roo'ete yinanniti shima qaaqqose ledo waayi mule no. Amano beettono danansa koliddaho. Ane kayii lowo geya waajjishano'e

Afuu Jirte Addi addi mitiimma noonsa daqiiqa heedhuro hasiisanno garinni kaa linsa Su ma Coy fooliishsho Kaimira Afuu Jirte Addi addi.

Addi addi muro uyiitano horo maati murote giddo afantanno addi addi gariini leeltanno sagale uyiitanno horo maati mulese leeltano sayiine loonsoonihu mayiiniti

kowiicho mannu gamba yee noohu dadalo dada'lannoho beetu hayilande mulesi wodhe safaranni noori nooti leeltani nooe anera xa tenne yanannani taaneha lawannorinna haammatu dikkaanchi nooti leeltannoe anera yaate

Babbaxino dani uduunnicho kuri uduunnichi hidhine mine wodhiniha ikkirono hakkii saeno babbaxxino baycho ha'nanni woyte adhine harate lowo horo aanno uduunnichooti

faabiriku basera duucha looso loosate hattono gobbate e"o lossate kaa'lannohuwa mannu mulesiinni hige haranni heerenna duuchu dani uduunne uddire noowaati

Guulchu yaa dhaggete borreessaanchi dhaggete widoonni saysara hasi rino Misile Galashshu kosho kisanna sayissara hasidhino qara sokkaati Guulchu yaa dhaggete borreessaanchi.

Qoleno xaadooshsheho tola afidhinota cancamantinokko kifile horonsi ra macciishshinanni borrotenni anga woranna haaro mu ri hedonna mashalaqqe misilenna leellannoricho horonsi ne xawisa hasiissanno.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

Egenshiishu aanno horo maati egenshiishu giddo heedhanno addi addi horo maati isi aana buurooni qalame addi additi marichi horo uyiitanno

Tenneetinku hoogginiro daa haadhine insa Tenneetinku hoogginiro daa haadhine insa insa haadhine daa hoogginiro Tenneetinku rosu minira ki neno dagginoonte !

mitte addi qixxaawo nootera jajjabbunna adawu agraano ganba yite daabbo murate manyoote harissanni noota anfannitenna mulensano muziiqu uduunni giddo mitte no yaate

Teene daadalu baaychira laanemhuu maanchu bettira hasisanno addi addi entanni ri noota kuninno faymaate kaalanore ekkinotana kuunino loowontanni faaymate loowo hooro aano.

Egennaa misa qaallate egenno rosiishsha addinta shota assite la uro Wole hekki yitanno qaallanni coy fooliishsho woy gufo borreessitanno gede assinsa.

Afuu co icha ikka hoogiro babbaxxino Xaphoomunni meessi co imma agadha qarra iillishara dandaanno Afuu co icha ikka hoogiro babbaxxino Xaphoomunni meessi co imma.

mannu addi addi looso loosatenni heerannoha ikkanna daddalu mitto ikkanna kowiichono duucha ko"atte laastikennita abbine worroonnita leellinshanni hee'noonni addi addi kuuli noote yaate

tini amma'note uurinshshaati hattino isilaamu amma'nooti ise low manni harunsanni nooti leeltanni nooe anera konnira amma'note uurinshuwa gido insatino hala'ladote minu woy masigidu insahuno leellanni nooe

tinni aleni leltanonke misile matti yinumoro qaqulu suto godo'lanni noo. suutonsano loowo geesha bifanote. insa sutote anna noori lamete. ku"uri urite la"ani noo.

Siwiilunni loonsoonni mooqqo ikkite sherko itate, wole shaqqdo sagale itate kaa'lanno, qoleno siwiilimmase jawa geeshsha kaajjado siiwilu garenni loosantino mooqqooti.

tini aleni leltano misile matti yinnumoro. loowomani ofoolino. abbaluno noo. mentuno noo. oosono noo. kuuni maanu magano maga'nano maana lawano .badhensani haqicho noo.

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate uduunne dadallanni baychooti

Qaallate Egenno Qaallate Doorshi Fatilsha qaalla niwaawete balaqa assine borreessinoonniri dhaaddo fiche afidhinori ledo fiixoonse Qaallate Egenno Qaallate Doorshi Fatilsha.

Loossinanni diraama loollshshanno gara hanni aleenni loonsummo kulinsa lawishshi massagaanchonna massagamaancho giddonsa leellishshine Loossinanni diraama Loossinanni diraama loollshshanno gara hanni.

Tinni muro uyitano horo maati? Tenne muro qooxeesira afammanore baalankare maatiro xawise kuli? Tenne muro marichira kaanse hee'noonni? Tenne lmuro roore anga hiiko qooxeesira horoonsi'nanni?

Hodhishu aano horo maati hodhishaho yaa mayaate hodhisha loonsanihu mayiiniti hodhisha loosinohu ayiiti isi mule leeltanno addi additi muro uyiitanno horo maati

Niwaawete Gedensiidi Huwato daqiiqa Looseemmo marro qoltine la inanni dhaggete ikkito aante hasiisanno garinni worre Niwaawete Gedensiidi Huwato Niwaawete Gedensiidi.

Kuni uduunichu maatikka? Ani togoo uduunnicho afe degenoommana ki'ne affinoyiiro kultinayii'e? Lame shiwono mayiira afidhino? Isiti horosino maatiro afoottoro kulatto'e?

Konne darga leelanno wedelli maricho loosani afamanno insa mule noo addi addi seesu uduuni loosaminohu mayiiniti mulensa leelaonn mini minaminohu mayiiniti

mannu yannate daggino hayyo horonsire ayiimmate kaarde adhanno basera tele birretenni yaanno egenshiishshi noowa duuchu owaatamaano noowa mittu uure no

Tini borro nabbawantannohe? Togo mayiira ajinshe borreessinoyi garaati agarina? Ammaru afiinninso sidaamu afiinni borreessinoyiiro hiissine banddanni? Iseno mayiira borreessinoniro afootto?

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro beettu dikkotte gudummaallira qacceenni darichaammo tumma wodhe hiranni noo.

tini laalo intannite danchate dana haanjate dirunni loonsoonnite giddo loonse biifinsoonnite baxissanno su'ma xaaxancho shaanati yinanni kiirono haammataho leellannohu yaate

Mannu garbu qooxeesira nooha ikanna konni qooxeesira kunni manni maa asanni no? Konni garbi qooxeesira manna aguranna woluri mayi leelano?

Lamalate Rosi Umo Keere Haa ra Barru Rosi Amado coyishiishaanotenni qinaabbe mitte Qoonqote tuqqo xaadise qaalla foolanni fultanno qoonqooti Lamalate Rosi.

duuchu dani daddalo daddalanno manni ganaba yee ofollinowa mitu gobba mitu mine daddalannowa badheenni hige suuqete kiiro afirinokki uduunni no

Qaallate Egenno Qaallate Fiche Eonsa Garinni Huwata coy fooliishshuwa nabbabbine hundaanni xuruurroonni qaalla woy handaarra eonsa biciqqeessa horonsidhine fichensa borreesse.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile budu uduunne sidaamunniha uddirino manni misileeti.

Muziiqu uduune woye gitaare yaamamano Kunino duucha muziiqa babbaxino gede ASE biifisa dandaano kunnira lowo geesha hasiisano uduuneeti yaate lowo geeshshi gaayaati

Baadiyye mitto mitto woyte lubbora qiidano qoru qiidu gunjo lolahu xeenu barada sabbu shalaqu haamelo cafu ciico garbu lawinori horo tunsiise amadano hawado hawado.

minenna biirote horonsi'nanni uduunni giddo mitto ikkinori sanitayiizerete yinannitinna mulese tua"ante noo birqaadera worroonniri giddo no insano waajjo kuulinni lonsoonnihura no

Aantete diishshichunniha tirtanno woyte daqiiqa galashshu coommeennasi rahe rahe chuuce Kunninni aanchitine mittu gudi Aantete diishshichunniha tirtanno woyte daqiiqa galashshu.

Tini misile maa leellishshannote togo biiffinoti yinummoro tini. addi addi kuula amadde nooti dancha gede assine kaamerunni haa'noonniti baxissannota ikkite leeltanno misileeti

Beetto calla ofoltinoti lowonta baxissanote. Umoseno dancha gede assite loosidhino. Umisera mereeroho waajjo seesunniricho wodhitino. Goowiserano wodhitino. Uddanono sase kuula afidhinota wodhitino.

tenne basera magano amma'nitino mannoti amma'note uddano uddidhinori angasara nabbabbannire amadde uurrite nooha ikkanna, insa giddo mittu manchi suufe uddirinohu baxxe leellanno.

Tenne kifilera gaamantanno sagale afi nannihu qamadetenni hayxunni gaashetenni badalatenni bashanqunni burtukaane ruuzetenni paastunni mokoroonetenninna shaana qunqumado shaana salaaxa woluno kuri lawannorinniiti.

Haqqa bonce cua kalanqe aanaho siwiila tumme ragasi qolle qottote yine woshshinanniricho kalanqoonniho. Baatto qottisirate woy loosirate kaalannoreeti. Siwiila aanaho lendoonnikkihu cuaho.

tenne basera uurre noo manni kiiro me'ete? meyaatenso labballoho? hiitto dani uduunne uddi're nooreeti? hiitto dani umo amaxxe nooreeti? angansara maa wodhe no?

Konne darga leeltano addi addi garinni biifinse loonsooni uduuni aano horo maati koone darga addi addi garini loosamino uduunicho loonsoonihu mayiiniiti

Kunni seenni heeshonsa woyeesirate yee doogote aanna afiri laalo wodhe hiranni afamano. Tinni hiranni noo laalo muuzete laalooti. Tenne laalo Manu sagalimate horoonsirano.

Konne darga leelano addi addi uduunichi loosaminohu mayiiniti isi mule leelatanno haqqe uyiitanno horo maati koni qooxeesi hitooho mulensa leeltano hoowe uyiitanno horo maati

supperimaarkeettete mirte giddo mitte ikkitinoti qaaqquulleho shumanna shama xuuxxe hasiri gede milli yaanni godo'lanno gede kaa'litannoti su'mase dayiipperete yine woshshinannite

heewisaanacho w k l borreessa Umo assite hedonsa borreessa aantete borronsa woyyeessanna jeefote mucci yitino borro niwaawe shiqisha Addi addiha Sidaamu Afiiha borreessate bude lawishshaho fidalsate wodho borrote malaatta qaalu ero.

Kuni la'neemmohu mitturichira wodhe horonsisrate kaala'nonke ikkollana kayinni worroonni uduunnichi lowontta giwissanno iimaho noo ishinino giwissanno konnira lowonta dibaxisanno bushaho

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Suuqete gobbaanni worroonni haqqeeti. Haqqe bonce duha duha assine hirate injeessine. duunnoonnite. haqqe sgale raisirate lowo geeshsha horo uyitanno. Suuqete kayinni mannu dileellanno.

Qunqumadda shaana qunqqumadda shaana loosidhe dancha gedde asite biifisidhe nootanna hala`lado baato aana loosidhe noota tene misilete aana leeltanoha ikano.

Kunni beeti waa agani no. Wayi manichi beetirra aano horro lowote umihuni aano horro giddo mitte kulaalite hayiishshate. Layikihuni mundeete kaalano.

kuni beetti mittu bayichinni wole bayicho ha'ranni nooha ikkanna, isino lamunku qoti'ra kinna lawi'nore duqqe ha'ranni noohu, kawasiinna ka''asinni dubbu seekke amadino doogo no.

kowichi babbaxinno gidu sircho ikkinore, gaashete bullee, hayixe, badalate bullee, wahe, badala woleno konne labbannore daddalanni mineeti. dadalaanote jawa eo abbanno daddalooti. roore yanna quchumaho anfanni.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

aleenni nooti mmannuaa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate dodanshshote qixaawe noo manni leellanni nooe

tini ortodokise mittowa gamba yite nooti waajjulle udidhe biife ofolte hayshidhe barahaame baatto labbanno kinnaame shaafaame gammmoojjennita labbanno baattooti yaate

Konni maxaafi giddo tenne qara qara ikkitino malaatu afii akattanna laatu afoo horoonsi’nanni gara kultanno harammadda rosu bissa shiqqino Konni.

Muro addi addi horo uyiitanno uyiitanno horo giddo babbaxitino aagale ikko addi addi baadi xagga leeltanno konne darga leelanno ishine hoola hasiisanno

Mittu dani uduunne uddidhino mannooti xuruura xuruura amade huuro fushshanno uduunnicho angansa amade doogote aana salfe kadanninna badhensaanni seeddaanna ijaarra woy minu aana minnoonni minu aana minnoonni mine.

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultannori mannu baatto deetenni gamba yee loosanni nooti leeltanni nooe

Hodhishu giddosi lowo horo afirinno ise afamanno qooxeesira leelanno addi addi garinni mannu angassanni amade leelanno uduunicho biifinse horo aano garinni loonsooni

muronna laalote giddo giwirinnu laalcho ikkitinota intannita dancha gede biiffannota baqqala kuula afidhinota burtukaane anfanni gede ganba assine worroonni yaate

Ikkollana labbaahunna meyaati ilantanno Konnirano labbaahu kaa lonna towaanyo woyte annaho noo laooshshi baxxinoho Ikkollana labbaahunna meyaati ilantanno Konnirano labbaahu kaa lonna.

egenshiishshu kuni odoote buicho ikkitinota faana biroodi kastinge yine woshshinannita xawisannoha ikkanna , isehu sumudiseno konni egenshiishshi aana leelanno .

Kuri lowo geeshsha baxissano wogate kiiro yinanniri lawishshu gedera hayye maammaashsha hamaaraancho haarookkise weedo dambaariyyo faaronna hano w k l wogate seesi kiiro hasiissanno yannara horonsi nanni.

Kuni smn midiyu networkenni ha'nnonniha ikkanna giddo offolle noo manni jajjabbu nna ayirradda sidaamu geerra ikkitanna udidhinohuno sidamu budu uduunne udidhe no.

Kuni mati yinumoha ikiro lamu manni wayi mayitina mite mayita afole ado ise shafana labahu kayini mulese ofoole no yaate

Jawwana biifano quchuchumati kuni. giddosino bacca kaammela lamu gommi xexxerisi biifano Minna leelitanoe dooggono biifanno kinnichini cobbilisitone eesinonita ikkite damibete biifano

Konnira hanni konni woroonni girafete ooso lamu dirinsanni heedhe loossanno qiniishsha aleenni ane ledo ini looso neemmo Konnira Konnira hanni.

kuni ofollinanni sofu barcimaati yaate lowo geeshsha biiffanno dana wajjuulle kolidaati lowonta danchaho yaate sasu ulla no sasu uulla noohura aanaho no

Nabbawate Albaanni daqiiqa Looseemmo Looseemmo suwise techo rankenna nabbaweemmo ana seekktine macciishshe Nabbawate Albaanni daqiiqa Looseemmo Looseemmo suwise techo rankenna.

Afantino gashshaano tini misile leellishshanni afantanni noohu gobbankeha qara gashshaancho ikkinohu doctor abiy ahimedihu leella isino lowo geeshsha danchaho yaate

Konne darga leelanno wedelli maricho loosanni leelanno insa aane leelanno addi addi seesu uduuni marichini loonsooniho angasanni amade leelanori maati

Tinni beetto faashine asine loonsoonni uduune egensiisanni nooha ikanna qoleno goowisera seesu uduune wodhitenna ilesera mananxire wodhite uurite leelishanni no.

Rosaano rosaano kifilete rosanna mittu dani uduunensa udidhe rosana rosiisanchu insa mereero haramani insa giddo xa`mmo xamani afamanno yaate yineemo.

Borreessa Isayyo Borreessa Xawishsha Isayyo borreessa yaa mitte hedo borrotenni xawisate borreessinanni woyte borrote hasiisannore garunni horoonsi ne borreessinanni borro isayyo yinanni.

Konne darga afantanno addi addi muro uuyiitanno horo maati murote giddo afantanno addi addi baadi xaaga marichi horo uyiitanno ise giddo heedhanno horo maati

tini maa leelishs hanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltanno shaana dadalanni noo manni leelanni nooe

Tophiyu giddo gashshotu dhagge lowore amadinote ikkonna kayinni mimmitu ledo amadama ledama irkisama mite daga wole daga ledo ayirrisa deerra agara koni gashshooti gede rosiisino gashshoti wolu dino yiniro boona di"ikkittano.

mini saadanna gobba saada yine gaamantite giddo tini mini saada ikkitanna, tini saadano danase hiittota labbannohe? maa itanni no? mageeshshi lali nooha lawannohe ?

Mitto barra meichu lamente albiidi lekkanni haqqicho kaxxe gattino lamenni uulla kaxxe daro maxanna dagunchu lae konne meicho ita yori.

minenna gallanni mine ikkanna, konne mine woy konni mini waalchira qaaqqu shiimu uurre nooha ikkanna, qaaqqoho albasiinni hige jaarkiinu noohu no.

Kuni misilete aana leelanohu rosu mine ikanna rosano rose egenno afidhano base ikite leeltanoha ikannonna tini kayiini leeltani nooti rosu gibeeti.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote kowiicho mine minne iimira fulloha hijaara laoommo

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate kaameeru danchaho lowo geeshsha

kalaqmunna qoxeessu giddo mitto ikkitinoti dancha baatto biiffannoti noowa anfanniri giddo mittu waye harani nootanna foocnhu noowa ikkasi ka'a kawa haqqe no

Buuro seekkine worreenna Sidaamu daga wole dagante gede uminsaha shaqqi gedensaanni xilteho worre sagale qixxeessi rate amanyoote afidhino Buuro seekkine worreenna.

Addi additi Woshsho su ma yaa mittu manchira Waasu Sagale yitanno giddonni woy manchora anna annaho woy ama su manna gurda fushshitine daftari ne aana amate hattono egennamino dargira borreesse.

afantino gashshaanonna annuwu giddo mitto ikkinori mannu mayeera ofollinoho? bayeechu mamiicho ikkinoro kuli? fano wonbare mageeshshite nooro seekkite xawisa noohe?

Boncoonni kincho qansoonni doogo aana haqqete caali giddo uurrino kaameela, kameelaho badheenni kuula hincilaallonni loosaminohu ijaaru arrishshote caangi jajjabba haqqe giddooonni dirrinohu doogote aana leellano.

dancha sidaancho mine sheekkunnihura badhesiinni weese noowa jawu nafari hayeesso lowo geya nookkihu nootanna huxxano huxxinoonniho badhesiinni higge leemma no

KOnne darga leelanno manni addi addiha budu uduune uddire maricho loosani leelanno insa mule leelanno mini hitooho insa noo qoxeesi maricho leelishanno

ko"atte maye beetto wodhitannoti danase kolishsho giddose fano haaro wodhinoonnikiti noowa badhiidose gotti yitinota ikkase anfannite yaate addinta danchate .

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro duuchu danni juusse loonsoonniti biricciqotaho wo'mitte nootti leelittanno.

gobbate giddo duucha budu uddano noote tinino amma'note sumuda iimaho amaddinoti waajjo uddano anga seeda qaaceteno wole kuula afidhinoti no

Gogunni loonsoonni koaatte, koaatte amaddino anga, koaatte badheenni gordu kuula buurroonni minu madaadanna koaatte aanaho ofoltino haqqunni bonce seekkinoonni uduunnu barcima.

Mitte mancho danase biishsha hojjaseno seeda uddano biiffannota uddidhinoti danase lowontanni baxissannoti Sidaamu Latishshu Maamara yitanno borrora albaanni higge ofolte leellitanno.

Uddune woyi shaqqaxe hidhinani bayichotti qaaqqu masikkotte Anna ofole noohu, minne suuqe hirranno manichi giddono shaqqaxxe nooti leelitanno meichono nooti leelitanno

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro shiimmu quchummi giddo sasu manni doogotte qacce hige haranni noo

Aggaroshsheho fulitino policetti. insano dirannitte masaranissa anigga amade uuritte nooreti. mittu policichchi middadira qole la'anni noo badhennisanino jawwu manni uure la'aninno

Kunni hijaari gidoonni boroonni kuuli dananni hiittooho? Konne hijaara loosano manna mayinne woshinnanni? Hijaarunniti horosi maati? Hijaara loonsanni uduunichi maati.

kuni dargi daddalu uurinsha ikkanna hattonni addi addi bilibila hirranni mineti. hattonni bikamino womashinni lowo horo aanno bilbilanna babbaxino udunne hiranni mineti.

Babaxxittinno garinni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori danu danunkunni isi maattiya yinummoha ikkiro manchu geerichunna oososi uuritte nootti leelittanno

Tenne misile aana laeemmo woyte leelanni noo'ere aane noo garinni xawiseemmo. La'anni noomorri tiraafikete danonni gawajjantinno mitte sinotiraake leelitanni nooe.

kowiicho lamu manni maa amdde egensiissanni nooikka dana uddidhino uduunni maa lawanno anga amaddino uddano maa kultannoikka uddidhino uduunni hiittoohoikka

tenne basera leellannoheri maati? xexereessu noonso dino me'u xexxereessi no? hiitto doogo no? hattono hiitto manni ha'ranni no? hiitto huxxi no?

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota bunxana qoleno mamati?

dokiteri maatte mangasha yute yinannihu dagate owaante aannohu sidaamu qoqqowi giddo mootimmate uurrinshara loosannoha ikkasi kultanno borro albasiinni no yaate

Barahaame baatto ikkitinora bululaame doogo gamira haqqichote caalira haranni noo mannaa lowontanni gomichu nookki gordi aana fultino arrisho caangi bululaame doogo aana dirrinohu noowaati.

Illesira illete uddano wodhe giddoonni baqqala uddano gobbayidoonni bulla uddano uddire sidaamu birodikasstinge korporeshiinete xaawi maayke amandeenna cooyray no manchiooti.

sumudu kuni sidaama yitanno borro aanasi nooha ikkanna, babbaxino daninni babbaxitino tiro uyiitanno gede assino loonsoonni aanasino qirtsubba leeltanno yaate.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate kuni lowo geeshsha geeshsha marino hijaaraati yaate

Kunni manni mitu jawu hari gidoonni ofole nooha ikanna addi addi mootimmate uurinsha iko mootimmaamme uurinsha qajeelsha uyitanna daga qajeelsha adhitanni afantano.

jawu anni budu garinni uddire noowa iimaho dagunchu goga uddire noohura beetto mule marte uurrite no isino halloho bise qasire no

Nabbawa Mitii mitanno heedhuro hasiissanno kaa lo assinsa daqiiqa Seennunna labballu taalo beeqqo Nabbawa Mitii mitanno heedhuro hasiissanno kaa lo assinsa daqiiqa.

leellanni nooeri lowonta biiffinonna xumareeti dancha gede assine haa'noonniti qooxeessano biiffinoti leeltanni nooe tini xawissannori kayi kawiiccho egenshshiishu banerete borreessinoonnihu leellanni nooe

Waajjurichi aana balanxe duume dooyicho gidfo p malaate waajjunni worre gatinoha alba qolle duume du'mitino borronni pinteresti yine borreessinoonni borro amadinowa.

Gidu daamana gidde kumi gidu daama yineemo woyite badala ikito haashe ikito babaxinoreno ikko daankani daamati yaate badalatini qaayini qaancaho no.

tenne basera afantino gashshaanonna annuwu nooha ikkanna kuri gashshaano su'mi ayeeotiro afootto? konne bayicho massitanni nooha lawannohe? hiitto dani uduunne uddidhe nooreeti.

Konne darga leelano beeti hiila haranni afamanno isi noo qooxeesira afamanno dubbi aanno horo maati kuni qooxeesira afantanno haqqe hiitoote

kameelu minihu danasi kolishsho kuula afirinohu doogote qaccera uurre noowa badhesiinni higge doogonna doogote ka'anni minna duucha no yaate baxissannote

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro minnu aanna minaminoha hijjaru hunda shiimmada haqqe nootti leelittanno

Kuni mannich la'nemohu diro ajinokiha ikana isino musilime woyi isilamu ama'no harunsanoha ikana qoleno uure coyirani nootano huwata woyi buuxa dandinemo

Nabbawate Albaanni daqiiqa qolte nabbabbanni nabbawate dandoonsa boowirsidhanno gede assatenni Loonseemmo jawaachishinsa techohu umi rosinke Mitii mitanno heedhuro suwise nabbawate.

amma'note giddo mitte ikkitinoti itiyphiyu ortodokisete ammanaano ayyaana ayeerrissanni noorenna insano duuchu dani uddano uddishe anga xila amaxxite noore ikkansa anfanni

Konninni ledoteno, ganyine assinanniha bushshunna wayi agarooshshi looso loosatenni qarqaraho haqqa kayisatenni, bushs- xeenunni woy bubbetenni ba”annokki gede assa wo’munkuwayiinni agarrannite.

Kuni mati yinumoha ikiro Kuni hamatu manni woyi labalu ofole noo gede la'nemo qoleno insa hasawani noota la'nemo qoleno yaate

Tiniuula quphi yitino manchonna baatotte aana offolite wilitanotta leelishano kunino quphi yitinotti te'ee jawachishanni ikkitino kaalo asate umose fajitinotta leelishano

Rosu mini baandiri giddannanna dirranna dargunni darga raataabbanno rosaano Rosu mini baandiri giddannanna dirranna dargunni darga raataabbanno rosaano Rosu mini.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate manchu egenshisha leelishannoha lawanno

leellanni nooeri lowonta biiffino misile dancha gede assine haa'noonniti qooxeessano biiffinoti leeltanni nooe tini xawissannori kayi intanni sagale wahe labbannoti leeltanno baadiyyete loonsannireeti

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota bunxana qoleno lame malali'naniho yaate

dancha gede biiffannota ko"atte worre hee'noonniwa danasi waajjo ikkinoha fanancho roorenka arrishshotenna iibbillu yannara wodhinanniha ikkinota anfanniho yaate qodunni lonsoonniho

Sidaamu buni lekkate kaase godo'laano giddo mitto ikkinohu shoolaayina lame kiiro uddiraanchi lamenta angasi ale qole kaaliiqa galaxxanni afamanni nooho.

Tenne misile aana laeemmo woyte leelanni noo'ere aane noo garinni xawiseemmo. La'anni noomorri seekine huxxinoonitti masiqalla afidhinno beetekirisitiyaane leelitanni nooe.

tenne basera agattote yine woshhsinaniti nooha ikkitanna, tenne agatto dinbissannotenso didinbisannote ? hiitte agatto giddo gaamantanno? danase hiittote? may aana worre hee'noonni?

Sidaamaho budduna balcoomo nonte gede tenne dagarano budinsana balcoominsa garini udidhe misilete leelatanonketa onte manoota babaxino uduune anga amadinota la`neemo.

Konne hodhisha mayinne woshinnanni? Hodhishu duuchare hodhisanoha ikkanna kunni hodhishi maa hodhisano? Konni hodhishi qooxeesira leelanori maati? Kunni hodhishi hiiko qarqarirra afammano?

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini dodanshsho dode baraarshsha adhitinoti beeetto leltanni nooe

Tinni adawu agaraano hodhishu aanna hadhanni nooha ikanna konni hodhishi su'mi maati? Konni hodhi mayi aanni hodhishaati? Konni hodhishira oofaanchu hasiisanonso dihasiisano?

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

afantino gashshaanonna annuwu giddo mitte ikitinoti jawa ama albiti itiyophiyu perezidaantitte ikkite loosse sainoti baabba sahile worqi yinanniti sha"ete fulte no

kuni duumo farashshooti dodanni noohu lellanni nooe doogote aana noohu lowo geeshsha biifannoho gulufi farashsho lawanno albaho bixxille nooho farashshu lowo geeshsha biifannoho woy minsoho

duucha maxxaaffa anabbanabannita worreenna noowa batinyu manni no yaate hakkono mitu heeshshi yee la'anni mitu maxaafa haaranni dooranni no yaate

Manu heeshosi woyeesate dadalo dada'la mite doogooti. Kowicho dadalanni hee'noonniri mitire wodhinnanni zambiile, sagale wodhinnanni uduunninna wole insa lawanori leelano.

KOnne darga leeltanni addi addi garinni manu ganba yee maricho loosani leelanno insa ofolte noo baae hitoote aanasa udidhe noo uddano hitoote

Kuni biifanohuna baxisanohu gujjano afirinohu labbahu beettu urre noo isino sidaammu daggaha budu uddune uddirre nooho Ile wirri ase la'anni noo